Debbo ɗo fawni riiga juɗɗum, be fulawa fulawa haa ɓanndu maajum .O ɗo takki lalle ɓaleejum be boɗeejum. O ɗo waati jawe a junngo ɗiɗi fu, o ɗo suddi gele zargina, har leddi.O ɗo dari, o ɗo jogi poosa.

Kapet nolde leddi ɓeɗo ve’ita kapet ha sare, ɓeɗo ve’ita kapet ha ofice, ɓeɗo veita kapet ha sudu, ɓeɗo ve’ita ha palo, ɓe ɗo ve’ita kapet gam voɗugo, gam usta pewol ha sudu,

Soket ha ɓandu mahol ɓeɗo naftira soket waɗugo chaji waya, ɓedo naftira wadugo hotplate, gas, firish, kuka.

Lekki Wujugo Adefirin, fo Estanal yus, je Wujugo ha Yasi na je Nyamugo ba, Fiftin giram eɗo Naftira ha Wujugo Nyawu je Ɓandu je Vurtata Godɗo hadou Ɓandu.

Satifi'ket wa ɗerewol hollata goɗɗo ɓaɓal woni ha o joɗata wuro o woni, satifiket ɗo je abdulwaris sani umar lokal gament inɗijen je Kano stat ɗo holli ɓe photo mamo ɗo holla alama kanko o ɓi kan on.

apple, nonde didi ,bodejum be ruwan koi , do jeri ha nder kwaliji man, ha supermarket ,be do naftira apple wad nyama be do wada frutsalad be man ,be do wada frut jus be man, do nafa ha bandu bi adamajo.

Debbo bee gorko, gorko ɗo maɓɓi gite, debbo man debbo man ɗo jogi junngo gorko man do waati junngo dow yeeso debbo man, debbo boo ɗo waati junngo maako haa dow junngo gorko man boo ɗo takki lalle junngo ɗiɗi fuu. o ɗo ɓorni hijap, pink bee baleejum, gorko ɗo waati jompa bee halagaaje ɗiɗi bee agoogo.

Skriw draivaji kujeji vo’ingo mota, ko fistugo jamɗe manga-manga, be petel-petel. Ɗo mari babal jogugo mai boɗeejum be ɓaleejum. Ɓe ɗo naftira dum fista kujeji lantarki.

Adebto daneejum. Ɗo mari babal ɗisugo chaja guda nai. Ɗo ɗisi haa soket, ɗo hauti boggol chaja ɓaleeji guda tati bee ash gotel haa nder suudu.

Blokji nda mashin waɗugo blokji man, nda goɗɗo ɗo turi ha rldou man ɗo ɓorni limse kala zargina oɗo wati fescap, oɗo wati hanglof. Goto bo ɗo turi nda mashin fere hatto, nda goɗɗo fere ɗo yerɓa mashin, blok ɓe ɗo waɗa ɗum be jarandi, bei siminti, ngam wadugo sare.

Yeri. Noppi ɗiɗi nolde goldin ɗo jooɗi ha dow kaapet. Rooɓe ɗo waata yeri ha noppi maɓɓe ngam fawnugo.

Ɓingel debbo ɗo ɓorni riga juɗɗum manga ɗo widiti ha leɗɗi nɗa gele ha sera mako nda fulawa ɗo joɗi ha nder kuje watugo fulaawa oɗo joɗi ha dou korowal oɗo jogi waya mako be jungo gotel oɗo wati jungo gotel ha dou gotel oɗo wati halagare.

Bukkon makaranta worbe, wobbe fere do rongini, wobbe feredo dari, wobbe fere do wati kare balejum be jungo ri ga danejum ,wobbe fere do wati suwetaji bodejum ha domai .Da goddo fere do wati kot ,da debbo hasera mabbe ,da sare makaranta man ,be do turi ha lesgene

Hosere ndiyam ɗo ila leggal ɓokko ɓokko nda gene ɓokko ɓokko nda himɓɓe ɗiɗi ɗo dari ha dou totton, goto ɗo vakki boro ɗo wati hufnere.

Ɗefte tafsir arabia ni vagare ɗo ha ɗo hander chelf ɓaɓal sihugo ɗefte ɓedo waɗa tafsir ɓe Yecca, Andina, jangina dina mallu'en ɗo jangina dina ɓe ɗefteji tafsir man.

Nyiɓalo gidan sama be fere hales, nda dammuɗe gilas nda jamɗe hayasi, nda windo be jamɗe, nda gongon penti hayasi, nda katakoji babal voytingo.

Shurk, babal sugugo paɗeji, paɗe rouɓe be worɓe ɗo Siga ha totton. nda fere ha leddi, guda ɗiɗi nada but ɓalejum, ada boro ha douman, nda defte ɗon joɗi ha dou nitton beka bekati

Gasa debbo ɓalejum, judka, ofauni wuji nyebbam, oɗo joɗi, oɗo ɓorni riga, oɗo jodi ha koɓbi koruwal boɗejum, be koruwal ɓalejum.

Nyibalo gidan sama hawa tati timmaka, windoji be dammuɗe be jamɗe, nda katakoji ɗo fali, nda boggol hite, nda pol lantarki.

Kuje jungo roɓe ɓeɗo wata ɗum bana jawe ha jungo nyamo ko nano gam paune, do sawi ha nder leda, debbo ɗo jogi nda koli debbo mai o jogi ɗo waɗi be lalle.

Akuwati kayan caafe caafeji roɓe, ɗomari urdi ɗo mari pawdaji, ɗo mari gazalji, ɗo mari kuje watugo pawda, ɗo mari jambaki, ɗo mari nyebban honduko, ɓeɗo wadira mayaari waɗira buki fawne, amare amaraye.

Tasaje pilastik ɗo jeri ha dou tirei guda tati mangal didi be petel gotel be kofi be maɓɓode ɓe ɗo sigi ɓe do naftira tasaje mai ngam waɗugo birekfast be nyamugo nange.

Radiyo ɓoima je watugo je watugo kaset balejum be silva, ɓe ɗo nana rediyo gam nanugo labaru ko habaruji ko nanugo gimi a wata kaset je gimolji ko tafsiru a nana nda babal ɓeddugo holo da babal tunnugo a wata kaset da babal yarugo chanjugo tasha

Kuje ɓe waɗirta spirolbidin kolo yelo be kolo ɓalejum -guda ni ɗu ɗuɗdum ha der kwali ɓeɗo waɗa spiral binding project ko semina ko ɗereji bindiji fereji ko deftere.

Debbo gasa judka, ɓaleha o don mori zaniji hoti bawo. Be gasa juddum noppi mako wala yeri o do nolde mako danijum odo suddi odo mabbi yeso mako.

Maacin taaya ɗiɗi, maacin man ɓaleejum, ndaa babal sigugo kosɗe, ndaa salansa maacin man, ndaa taaya, babal va’itega, goɗɗo gooto haa yeeso, gooto haa ɓaawo.

Bilesles, debbo ɗo wati ha kosɗe mako, jawe jekosɗe takki lalle, nda kala ɗiɗi goldin, ɓeɗo wata ngam voɗugo pawne.

Leggal Ayaba, ɗon Mari lise hako hako ɓokko ɓokko, ɓe.ɗo nyama Ayaba ngam vallutugo ɓandu ɓi Adamajo, ɓe ɗo waɗa jus be Ayaba ngam Vallita ɓandu ɓi adamajo ha nafugo ɓandu ɓi Adamajo.

Kwali lekki je malariya ɗozani alama cufi alama lekki malariya inde mai atemin atemita an lume fentawentaa tabulet, ku'e ku'e lekki guda ashirin da huɗu.

Chevur be Diga: Chevur ma ɓeɗo naftira ɓe ɓofta leddi ko ɓe ira ngaska. Diga bo ɓeɗo wasira ngaska, ɓeɗo soppira leɗɗe pat ɓeɗo ɓoftira mburi.

"Biskitji wafas" do jeri ha supa maaket babal sorrugo do jeri layi layi be sedeji no ɓe sodata ɗum ɓe ɗo soda biskit nyama ko yarina ɓukkoi sahu ko kuma yari na hukka ɓukkoi yada makaranta.

Moftorde himbe siyasa, woɓɓe fere maɓɓe ɗo wati fesin kab, ɗo vindi abba nolde zargina, woɓɓe fere do wati daroɗe, woɓɓe ɓe fere ɗo wati kifneje sare, woɓɓe fere do dari, woɓɓe fere ɗo joɗi, nɗa ɗan agaji ɓe ɗo jaɓɓa do'a.

Goɗɗo gorko fijowo bol oɗo ɓorni limse daneje be be bindi danejum oɗo dari ha ha filin bol. Filin bol mai ɗo mari launi ɓokko ɓokko.

Debbo ɗo dari ha yeso paune, paune ɓe waɗan ta buki ko ɓangal, ko inderi, ko badde, launi labuleji ɓe fauni launi boɗejum, launi ɓokko ɓokko, be launi koi, debbo man ɗo wati duwi sarla juɗɗum wati paɗe nanta o vaki boro oɗo jogi waya mako oɗo wati m fesmak ha les dengal les vakkude mako.

Ekstenshon waya, daneejum. Ɗo mari babal waatugo soket ji je guda juyi, guda jeego je hoore tatatti. Ɗiɗo naftira ekstenshon waya, ngam waɗugo chaaji waya, ko kuma waatugo tivi, ko waatugo rediyo, ko waatugo elektirik kuka, ko waatugo bilenda, ko ayon.

Ingel debbo ɗo dilla asira lawo asira lambatu oɗo wati siketel rammuɗum yottai koppi oɗo wati soks oɗo wati fadi danijum odo wati soks danijum oɗo wati riga rammuɗum jungo petel odo petel danijum da goɗdo ɗo dilla asira mako oɗo wati pade oɗo fadi sok balejum oɗo dui sarlajijmete.

Debbo o ɗo wati riga shet mabbiti botinwamaga, o ɗo wati bereziya o do wati sarla jins bulu o do ɓamti juɗe hadow oɗo gasa mako sedda, oɗo wati yeri hanoppi mako heɗito.

Zaane, yaasi makaranta, ɓe ɗo holli zaani ɓinngel debbo oɗo jannga bee deftere yeeso maako, ndaa bolombolom, ndaa fulaawa daa biɗɗo feere bo o jogi deftere ɗo dilla makaranta, ndaa deftere ha saaree ndaa get haa yaasi makaranta mai.

Debbo ɗo mori morɗi zaneji gasa juɗɗi gasa ɓaleha, o ɗo turni yeso mako, o ɗo ɓorni riga be ɓoggi nda bindi ha gefe mako ama, nda hako green.

Lekkiji ha koloba peton peton. Lekki islamic medicine. Fere be maɓbode bodejum, fere be maɓbode kala launi orange, fere be mabbode zargina. Do jeri ha babal sorugo lekki.

Hoore leeso, be said durowa leeso, be cabot goldin kolo hautaka, ɗo hauti mofti jooɗi ha babal sorrugo nda leggal njamdi jei ɓilugo boorooji.

Nyeɓɓam hunduko lipmaxs je jumri, roɓɓe ɗo wata ngam paune, ɓe ɗo wata ngam fo’itingo hunduko wakkati jangol ta hunduko seka waɗa iyam, ɓe ɗo wata ngam ɗikkitingo hunduko.

Nyebbam je roɓɓe sonscrin loteon, nyebbam ndiyam je roɓɓe viyetenga fas spf-50 kala ɗiɗi nda lutu ɗum ɗo joɗi ha gefe, ha supermarket babal sorrugo nyebbamji. Ɓeɗo wuja nyebbam ngam bo’itina ɓanɗu, ɗiggitina ɓanɗu, waɗa ɗe ɓanɗu ɗelka.

Babal buki, nda korowal amariya ɓeɗo fauni babal man be labuleji danejum, be ndiyam goro, be boɗejum, be flawa ɗo dari hasira, fulawa guda ɗiɗi gotel ɗo joɗi ha dow tebbur ha, ha caka, nda flawa hadow labule.

Dammugal sudu penti ɓokko ɓokko, waɗi sasa ɓeɗo fali kwaɗo, ɓandu sudu man penti ɗanejum, furditinga nda windo ha dou sudu man.

Jawe hunde faunugo je roɓɓe, ɓe ɗo wata ha jungo ngam faunugo roɓɓe ɗo wata yada buki, ko kuma joɗa ha sare hajungo nyamo ko nano.

Ɓedo lumbi horde ha nder tummude petel, ɗe joɗi ha suudu ha dow kwali, ɓeɗo naftira horde kosam ko gari ko lawugo cobba.

Feho ngappiti nga ha Les ngappiti nga ha dow gefe ɗo balwi gefe ɗo voji ɓeɗo naftira feho wata ilɓe hado totton wala turaren wuta ura ko wada lekki ha der totton.

Tutawal lesdi fere do vindi Allahu Akbar, be bindi arabiya nonde bokko bokko tutawal man do mari zane tati balejum danejum hacaka be bodejum.

Nyebbam wujugo, je roɓe, gilykolik laktik asit medik 55 hagorawa bulu be mabbode danejum, loshon on je wujugo habandu roɓe ngam vo'itingo ɓandu skin pafektin.

Koromje ɓe silata ha pallo ko ha office guda nai Manga Manga ɗiɗi be petel petel ɗiɗi, Golden colour be filoji ha doumai ha babal sorrugo koromje, Nda keke napep ɗo sala nda machine ɓalejum nda goɗdo be kare ɓalejum

Njaram pawa hos je ɓeɗdata sembe worɓe ɗo yara ɗum ngam ɓeddina ɓe sembe ɓeɗo dyona ɗum energy drink, nda ɗo vagi guda jego ɗo vindi pawa hos be kolo ɓalejum.

Silinda nolde zargina, ta babal maɓɓutugo silinda hubugo hite, ɓeɗo yaa lowa gas nder silinda ngam ɓe naftira defrgo nyamdu, ɓukkon makaranta ɗo naftira saare ɓe ɗo naftira.

Nyebbe boɗejum debbo ɗo tambi ba juɗe mako ɓeɗo naftira nyebbe wada hako, ɓeɗo waɗira aleli ɓeɗo waɗa garau garou, ɓe ɗo wɗa potej nyebbe, ɓeɗo naftira waɗa gari ɓukkon.

Keke viye te'nga wilcea. Ɗon mari taya man man nga man nga ɗi ɗi habawo ɗo mari pete-petel ɗi ɗi, ɗon mari ha babal ɓe sigata kosɗe, ɗon mari junngu ha goddo sigata junngo muɗum, ɗon mari jogirɗum hedi bawo to ɓe ɗo hosa nyauɗo be man ha asibiti, mo wawata dillugo, keke gurgu'en on bo mo wala kosɗo bo ɗo naftira be man wancida be man.

Maholsare be get, Maholsari mai fauni be tayis get man ruwan koy nda dammugal nastugo, nda lambatu be bulokji hayasi.

Debbo ɗo wati riga oɗo mori morɗi, oɗo duhi sarla ɓalejum, oɗo waɗa dekorektin vo'ina babal buki be fulawaji be labule. Fulawa danejum be ɓokko-ɓokko be labule milik kolo be danejum.

Ɓibbe lede apple be wi’ata dum tufa do vagi, nauli nolde kalakala do jodi hander robaji hababal sorrugo, ha supermarket nda bodejum nda diyam koi fere bodijum bo do jodi ha nder roba zargina fere bo do roba danejum.

Leso manga, be hore leso mai manga, ɗo mari goldin kolo zane ha dou man. Nda katako leso mai ha nder leso mai. Nda jaumo keke ha gefe, o ɗo be keke mako o ɗo nyoota. Nda butiji fere ha leddi. Leso mai ɗo ha babal kafinta.

Yeri, e nanta kujeji jungo watugo jungo roɓe je faunurgo e halagare pattman kuje paune roɓe.

"Tattase keccum" ɗo ha leggal majum da hako leggal ɗo ha lambu ɗo naftira tattase keccum wadira hako ɓe ɗo naftira wada jolof.

Stow sorrugo lekki nga a a iya medecin stow be holi be nomba adres manga haɓe heɓata hababal woni, along longorzorot kano get ɓe get nda babal hite nda babal kublugo get mai.

Babal buki bangal je amaria be ango korom je did amaria gotel ango gotel nauni rorwal goldin kolo flo ji d nauni bb be tebur hacaka babal mai do vo’itini be laboleji bokko bokko be danejum be dago do ve’iti be kaped ɓokko ɓokko.

Frij kuje feunata ndiyam ha sare, ko ha babal ofis, ko ha asibiti, ɗo mari babal sigugo ndiyam ɗo mari babal watugo hunde waɗa kankara nda glas nda ɗo mari babal dasugo awata siga ma ha totton ɗo joɗi ha babal ɓe sorrata ɗum.